Li nak picxa la piscxa bi nak mongi taxaw si banxasi garab piscxa nak mongi ame lu nuul mongi ame tamit lu weex banxas bi tamit mongi ame lu cxocola mongi ame tamit xoop yu werta tamit nyun fa.

Lee nak mandargal la mandarga be nak munge ameh lu xonxo muge ameh lu nuul munge ameh tamin lu bulo muge ameh tamin aye binda binda ye nak soku jange daga ham lee ban fosunge manargal la ak lanlenkoye jufaneku.

Jigeen bu taxaw sol robu robu bu xonxu jam batbi defarr kanamambi takk chen si batam bi deff mussor bu xonxu jel benen lohobi ajjko si kaw bopam bi tiyeh posam.

Lee nak keyete kebarr la keyete kebarr be nak muge ameh goor bufa neka muge def muba bu nuul amna tamin goor bu neke nee ak jegain num nyarr nyep nuge def muba yu weex jegain be nak muge def mess bu nuul se bopam be def tubaye bu nuul keyete kebarr tamin muge ameh aye beda yu xonxo keyete kebarr tamin muge ameh lu weex muge ameh tamin lu verte beda ye nak soku jange daga ham le ban fosunge keyete kebarr ak lanlenkoye jufaneku.

linak Yoon la ci kaw Yoon bi nak mugi am moto bufi neka bena moto moto bi nak mugi amelu wex mugi ame lu njul ci kaname pano you njul ci ganaw motobi nak mugi ame ay kar mugi ame ay grab tamit

Lii nak mandarga la, mu ngi amee lu ñuul, mu amee tamit, ñonxo, si kow.. mandarga bi nak, mu ngi am ay bindë, bindë yi soo ko jangee, dangaa xam ban fasoñ mandarga la, ak lan lañ koo jafëndeko

Fi nak palas la, palas bu xamteni ay sabu xalèh laañ fi jaay, diw mugii ameh tamit ay Kussi xalèh mugii ameh tamit yenen bagaas yu fa nèkka. Kuss bi nak mugii ameh lu bula, mugii ameh lu wèèx, mugii ameh tamit netteh. Butèèl yi tamit ñu ngi ameh lu wèèx yep ñu ngi ameh ay bindé, bindé yi so ko jangèè di ga xam li ban fasungi butèèl la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak, nung ko defar kom hoop. Hoop yu vert, ci kotè tamit mungi ameh tamit lu nètè. Naari kotè tamit mungi ameh lu mèlni pèsèkaay. Naari yëp nètè la mungi ameh tamit ay binda yu vert, binda yi soko jàngay daga ham li ban fasungi mandarga ak lan leen koy jafadeko.

Li nak teereh la, teereh deeni, tereeh bi nak, mungi ameh lu nètè, mungi ameh lu bulo, mungi ameh tamit lu sokola, mungi ameh tamit ay binda. Binda yi nak soko jàngay daga ham li ban fasungi tereeh la ak lan leen koy jafadeko.

Li nak bagaas la talibeh yi ño koy jafandiko su ñoy dem ci jangèè kay bi, li nak ay bindé kay la. Bindé kay yi nak mugii ameh lu xonxu, mugii ameh tamit lu ñuul mugii ameh tamit ay bindé ñing fa.

Linak barabu palasi jayekay lekala way Fi nak ayy pot ñofineka tamit ayy paket paket yi nak yu neka si kaw ñungi ameh ayy yu ñul amlu xonxu am tamit lu netteh potyi tamit ñungi ameh tamit lu wekh ameh tamit lu xonxu poketyi ñungi ameh tamit lu bulo lu netteh tamit ñungfa mo neka yu neka si suff yep nak ñingi ameh ayy binda yo hamneh soko jangeh dinga xamli ban fasongi lekala.

Lee nak jaaru la jaaru baram nu teku se mursu bu nuul jaaru be nak jegain muna koye jafaneku goor tamin muna koye jafaneku.

Lii nak, bërëbu palaas boo xamante ne, gérte lañ fee gi, waaye fii nak, taati, gérte bi lañ buddi, gérte bi nak, ñung ko buddi, waaye gënëy wuñ ko si taat bi, ñung ko tek foo Fu noon rek,

Lii nak jaaru la, jaaru noopu, ñung ko tek si, pakketam, pakket bu ñuul, jaaru bi nak, jaaru bu nétté la, jaaru bi nak, jigéen ñu kooy jafëndekoo, suñ solo ba pare, rafetal seen soolu bi, ak tam rafetal seen noopu bi.

Fii nak birum palaasu jaayekaay lekk la, way fi ay pot nyo fi nekk, poti tamate yunj dagiwagut, pot yi nak nyingi am yu magg, mingi am yu ndaw, pot yi nak mingi ame lu xonxu, mingi ame lu weex, mingi ame tamit lu verte tamit, mingi ame tamit ay binda,

Li nak buteel la, buteel li nan mungi ameh cubèr bu ñuul, mungi ameh tamit lu nètè. Ci ganaaw buteel bi tamit mungi ameh lu nètè, mungi ameh lu ñuul mungi ameh tamit lu vert, mungi ameh tamit ay binda tamit.

Lee nak weah la weah be nak muge tuda kele kele bu weex la nugku tek fu weex kele be be nak nukoye jefaneku sun buge wees dara mun nen koye jel wala sung buge dem gene weah bu degarr tamin mun na nu jel kele be jefaneku ku.

Fi nak teré la teré diina, teré bi nak mugii ameh lu bula mugii ameh lu netteh mugii ameh tamit lu wèèx, mugii ameh tamit ay bindé, bindé yi so ko jangèè di ga xam teré la ak lan lañ koy jafandiko.

Lee nak yoon la se kaw yoon be nak aye motou nufa tahaw muge ebb saku motou bu neke nee nak se ganaw muge am lu bulo am lu xonxo am lu weex se koteh be tamin muge ameh se bore motou bale amna aye neet yufa tahaw se yenen motou yu neke nale tamin muge ameh tamin aye garab tamin yu neke fofunon tamin.

Lii nak palaas, palaasi dine, palaasi julekaay, juma mo fi nekk, juma bu magg sa, juma bi nak, mingi ame lu weex, ame lu sokola, am lu nete, am tamit lu werta, si boori juma bi tamit, mingi ame nyaari moto yu fa nekk, benne bi nak mingi am lu nyuul, beneen bi tamit mingi ame lu nyuul, am lu weex, kote bale tamit, mingi am ay garab, ak tamit ay ker.

Li nak kayiti xibarr la, kayiti xibarr bi nak mugii ameh ay gór, am na gór bu nekee ni mugii dèf mbuba bu wèèx, kenen ki tam mugii dèf mbuba bu wèèx am tamit lu ñuul ci kaw. Kayiti xibarr bi nak mugii ameh lu wèèx mugii ameh lu ñuul, ameh tamit bindé yu xonxu am tamit lu werta. Bindé yi nak so ko jangèè di ga xam li ban fasung kayiti xibarr ak lan lañ koy jafandiko.

Lii nak bagass la bor hamanteh neh talibeh yii njur koi jeufandehkor, njaari sac njur fii neka, benah bu mak ak njarr yu ndaw, sac yii nak mungy ameh lu njull, ameh tamit lu wekh.

denak paket la, paket bu chocola, ci ganaw paket bi nak nyung fa tek kait bu weex am lu nul am lu khonkhu, ci diga bi tam nyung fa def khob yu verti, paket bi nak mungi am ai binda, binda yi nak soko jangeh dinga ham ban Faso paket la ak lanlenkoi jafendeko, amna bu neke ni wai binda bi lerut.

Li nak keur la ay keur nyofi neka keuri nak mogi ame lu nete keuri tamit si birr keuri mogi ame ay garab am hoop yu vertah si kanaw keur bi tamit mogi ame tamit lu bulo am tamit lu nuul benen bi tamit xonxa la am lu nuul si kote bi nak mogi ame moto bu fa neka moto bi nak mogi ame lu vert am tamit lu nete si kote bi tamit mogi ame ay hoop hoop yu vertah.

Meremu plase jagekay la talibeh goor mufe tonke def muba bu weex tek sagam be se kaw taabul be sagg be nak lu bulo la am lu weex amna ku neke nee y fenunt y muba be kesse mu feng muba be nak muge ameh lu neteh tamin.

Meremu plase bu hamtane muha lenfe jeeh muha be nak nyuragut way gene nen tamin aye doom muha be nak banta ye banta yu verte la doom yee tamin doom yu verte la nuge gene tamin aye tonturr tamin yu xonxo mug se kaw doom me muha ye se suufam tamin nugfa jeeh aye yenen jahatu batensa aye yenen garab tamin yu verte tamin.

Li nak barabi palas boxamtene ay bëy ak ay xàr ño fi taxaw bëy yi nak mugii ameh lu ñuul ñu ngi ameh tamit lu wèèx am na bu nekkee ni mugii ameh tamit lu ñuul mugii ameh tamit lu wèèx, xàr yi nak xàr yu wèèx la ñu ngi taxaw ci bóri banta.

li nak yonela ci kaw Yone bi mugi am moto bu fi taxaw mugi am lu xonxu lu bula am lu njul ci motobi am njari gigen yu ci werou njomnak ay talibelen njogu sol lu bula am lu wex ci begu yonbi mugi am ay ker ak ay garab amna mtoto mu neke ni wy bobu toti mo fêne bopu bu njul la am

Jigéen bu taxaw, sol robbu, bu sokolaa, jël beenë loxo tek ko si ganaawam, jël bénen bi, def ko si maraaj bi, defar kanamam bi, jël boopam bi def si mees, takkë ceen si baatam bi.

Nyate botele garab nu tek ku se bool bool bu bulo botel ye nak se ganaw nuge ameh keyete keyete yu weex bena be nak nuge ameh bu nuul benen tamin muge ameh tamin lu bulo bena botel be muge ameh kuberr bu bulo nyarr ye nak nuge ameh kuberr bu weex botel ye nak muge ameh aye beda beda ye soku jange daga ham le ban fosunge garab la.

Lii nak ay neeg la, neeg yu kowe, neeg yi nak, ñu ngi amee lu sokolaa, mu ngi amee tamit lu weex, buntu ker bi tamit, mu ngi amee lu ñuul, si ganaaw kër bi nak, mu ngi amee motto bu fa nëëka, motto bi nak, mu ngi amee lu ñuul, lu weex, si peegë foof tam, mu ngi amee tam ay garab.

Li nak keur la mo am neeg neeg bi mongi ame lu cxocola si kaw neeg bi tamit mongi am ay wuñ wun yu nuul palanterr bi tamit mongi ame tamit wun bu nuul si bori keur bi tamit mongi ame garab bu fa neka garabi yu nak mongi ame ay xob xob yu wertax

Lee nak ab jaaru la jaaru wees jaaru nopu nu teku se mursu bu nuul.

Lee meremu plase jagekay la way fee nak neek be rek lenfe waneh way amna nu nyari neet nu tahawe se koteh be way fenug bu bakh neek be nak muge ameh lu bulo am tamin lu neteh am tamin lu sukola se koteh be tam muge ameh tamin aye garab garab ye nak nuge ameh xopp yu verte.

Li nak yoon la, ci kaw yoon bi nak, mungi am moto bu rëy bu fa tahaw. Moto bi nak mungi am lu bulo, am tamit lu nètè ci kanam moto bi tamit mungi ay tamit lu weeh, am lu ñuul, tamit lu nètè. Panu mungi ameh tamit lu ñuul.

Li nak daala la daali goor daali mukass daala nak daala yu verta nyun len tek si morsu bu xonxu am tamit lu bulu tamit goori nyoi jefandeko pul refetal seen sancex.

Fi nak Yoon la ci kaw yoon bi nak am na motto bu fa taxaw, moto bi nak mugii ameh lu ñuul am tam lu xonxu, benen koteh baleh mugii am ay moto yu fa nèkka tamit. Motto yi nak ñu ameh lu werta mugii ameh tamit lu netteh, am tamit panu yu ñuul am tamit ay nit tamit yu nèkka tamit ci yoon bi. Si pegga yoon bi tamit mugii ameh ay kèr , ay garap am tamit ay nit tamit.

Lee nak meremu plase leke kaye ak tamin naane kaye way fee garab mufe tahaw garab be nak muge ameh aye xoop yu verte am tamin lu sukola se boram tamin mufa sampa tamin nyare mbarr mbarre nak banta la way se kawam nugfa def naax mbarre naax len defarr benen be tamin nun len sampa banta se dega tamin def fa tamin naax defarr ku bam refet.

Li nak ab daal la, daal bi nak daal bu ñuul la, daal silipas. Daal bi nak, gòor daf koy jafadeko, jigéen tamit daf koy jafadeko tamit bè tayè.

Lii nak nyatti paket nyo fi nekk, paket yi nak, nyungi am ay bindekaay, li nak talibe yi nyo koy jafandiko, si bindekaay yi nak, mingi ame lu weex, mingi ame tamit lu verte, ame tamit yu bula, ame tamit yu xonxu, si paket yi tamit, nyingi ame tamit lu bula, ame tamit lu xonxu, ame tamit ay binda, binda yi so ko jange, di xam li ban fasong ngi bindekaay la.

Liinak paketla paketi garab tekko si tabule bu socola tabulbli xanxa paketbi nak mungi ameh lu wekh ameh tamit lu bulo ameh tamit ayy binda binda yi soco jangeh danga ham li ban fasongi garabla ak lanlenko jefandiko.

Lee nak kerr la kerr be nak muge ameh neeg neeg be nak muge ameh lu sukola muge ameh tamin lu nuul bunte kerr be nak bunta bu sukola la se birr kerr be tamin muge ameh tamin garab garab be nak muge ameh xopp yu verte.

Palaati weer bu weex, baneen sid bi nyu def fa malo, beneen sid bi tamit nyu def jen, benne jen bu faraay bu waw, beneen sid bi tamit nyun fa def kane, kane bi nak mingi ame, bu nete mung fa, bu werta mung fa, bu xonxu tamit mung fa, si booram tam nyun fa def nyaari bool yu ndaw yu weer, nyun gi ame soos, soosi kane, beneen bi soosi kane bu xonxu la, beneen bi soosi kane bu verte la.

Jigéen bu tóóg mugii lèttu més, mès bi nak mugii tudda tress dejale ko yép ci diga defarr ko bem rafet. Jigéen bi nak mugii sol mbuba, mbuba bi nak mugii ameh lu ñuul am tamit lu wèèx tàkka cèèn ci batam bi, dèf jaru nopuh ci nopam bi.

Lee nak meremu plase balekaye ak dawekaye way fee aye goor nufe tahaw nyele nuge dem ke nak muge daw mum nak muge def muba bu weex amlu verte kenenke tamin muge am lu xonxo am lu verte am tamin lu weex tubaye be nak muge ameh lu weex am tamin lu verte goor bu neke nee tamin muba be muba bu verte la.

Linak Yoon la ci kaw Yoon bi nak mugi am moto bufa taxaw moto bi nak mugi am lu bula am lu wex am lu xonxu am lu weert toti pano Yi tamit mugi ame lu njul ci bori motobi bu hi am ay garab

Li nak ap kalpèh la kalpèh bi ñing ko tèk fu sokola , kalpèh bu ñuul mugii ameh tamit pawda ci kaw kalpèh mu am ñaari banta yu ndaw yu wèèx yu fa nèkka pawda bi nak jigeen yu ño koy jafandiko purr refetal sèèn kanam yi.

Lii nak, almuwaar la, almuwaari banta, si kow almuwaar bi nak, mu ngi amee montoor bu rëy, bu fa neekë, montoor bi nak mu ngi amee ay kontee kaay yu ñuul, montoor bi nak, daf ñuy waxal waxtu su jotee, suñ xoole si kow montoor bi, la ñuy mu na xam, ban woxtu mooy dem.

Li nak ab loxo la, loxo bi nak mugii ameh mbuus, mbuus bu wèèx ci biir mbuus bi nak ñing fa dèf mango, mango bi nak dañ ko baxal be pareh mango bu werta la.

Lii nak nehgg la, nehgg bii nak marajj bii mungy ameh tamit lu chocolat, mungy ameh tamit weungh, weungh yu chocolat, bunti nehgg bii nak mungy ameh lu njull, am tamit lu wekh tamit.

Lii nak plaat la, plaati khanka bu chocolat, cii kaw plaat bii nak njung fa tek kaass, kaassi wehrre, kaass bii nak mungy ameh lu njoi nan lu chocolat, am tamit lu wekh tamit, mungy ameh tamit lu njoi naaneh cii birr kaass bii, bobu nak lu njull la.

Lii nak ay butel la, buteli diw, ñung leen rangsalé nii,..ñu ngi amee lu ñuul, am tam, lu nétté, ñu ngi amee tamit, lu xoñxu muñ fa, butel yi nak, mu gi am ay bindë, bindë yi nak, soo koo jangee, dangaa xam ban fasoñgi butel la ak lan lañ koo jafëndeko.

Lee nak meremu plase leke kaye ak naane kaye way neege nak nu feng neege nak lampa ye nu taal neege nak nuge ameh lu sukola am lu neteh se ganaw neege tamin muge ameh tamin aye garab garab ye tamin nuge ameh aye hopp yu verte.

Lee nak kele la kele bu weex muge ameh lu nuul ameh tamin konteh kaye se kawam kele be nak nugku tek fu weex kele be nak nugku jefaneku sun buge wees lu degarr wala tamin sun buge gene tamin weah bu degarr bu neka tamin se kaw weah.

Li nak ap dalla la, dalla bi nak mugii ameh lu ñuul am tamit lu sokola am tamit buum, buum yu sokola. Dalla yi nak ñing ko tèk fu wèèx ci kóteh bi am tamit lu ñuul. Dalla yi nak gór daf koy jafandiko jigeen tamid daf koy jafandiko batay.

Li nak ap dalla la dalla bu gudda ci biir nak mugii am lu wèèx am lu sokola am tamit lu ñuul am tamit tuuti lu netteh dalla bi nak mugii ameh buum buum yi nak ci kaw lu wèèx la ceeti dalla bi tam mugii am lu wèèx mugii am tamit lu ñuul dalli jigeen yi ño koy jafandiko ngir refetal sèèn sanseh.

Li nak neeg la si birr neeg bi nak mongi ame laal laal bi nak nyun fa def dara yu weex si kaw laal bi tamit mongi am ay ngegenay yu weex si kote bele tamit nyun fa def tabul tabul bi nak mongi ame lu nuul am tamit lu weex redo bi nak redo bu cxocola la.

Lee nak neek la se dege neek be nak nugfa tek botel botel be nak muge ameh kuberr bu weex se ganaw botel be nak muge ameh keyete keyete be nak muge ameh lu neteh am lu weex am lu verte am tamin lu xonxo am tamin aye beda beda ye soku jange daga ham le ban fosunge botel la ak lanlenkoye jufaneku.

Li nak ap tere la nyu tek ko fu nuul tere bi nak mongi am lu vert am lu bulu am tamit lu xonxu am tamit lu nuul si kote bi tamit mongi ame ay nitt tamit nyung fa def mongi ame tamit ay binda bindai soko jange da nga xam li ban fosongi tere la ak lan len koi jefendeko.

li nak moto la wai fi nak garagi moto bi keseh mo feen ganaw moto bi nak mogi ame lu weex am lu bulo am lu xonxu am tamit lu nete si naari kotee yep mogi ame ay an nhaax yu veta tonturr tamit bu weex tamit.

Li kayeti xebarla kayeti xebar bi nak amna nit yu faneka amna tamit Goor bufa neka def mbuba bu bula jigen tamit amna bufaneka mugi def mbuba bu wert am tamit kuneke ni mugi am tame kayeti xebar bi nak mugi ame lu bula am tamit lu xonxu am lu wex kayeti xebar bi nak so ko jange di nga xam noko jafadiko

Li nak tabull la tabull li xanxa bu sokola ci kaw tabull bi nak mugii ameh lesé kay bo xamanteni talibeh yi ño koy jafandiko seen bindé kay yi su jaxee suñ bugéé Les li la ñé jél purr jafandiko ko.

Li nak ap daala lu nyu tek ko fu weex daala bi nak mongi ame lu cxocola am lu nuul am lu weex daal bi tam mogi am ay bopp boop yu chocola daal yi nak jigeen daf koi jefendeko goor tamit daf koi jefendeko.

Lii nak bërëbu palaasi jongante Kaay diine la, ñatti góor ñu fi toog, tiye seen tërë dinne di janga, goor bu neeké ni nak, mu ngi amee lu weex, am lu bulo, ki nak mbuba bi, lu nétté la. Kenen ki nak,.. sokolaa la, musóor ...bu nétté la, mu ngi toog di janga.

Lii nak ay bindëy kaay la, taalube yi, ñoo kooy jëfëndeko, ñung si seen pakket, pakketi nak, ñung ngi am lu ñuul, am lu nétté, lu bulo, bindëy kaay tam ñu ngi am lu werta, am lu nétté, am lu weex, lu xoñxu. Ñaari pakketi yëp, ñu ngi am,..binda yi nak, soo ko jangee, da ngaay xam ban fasoñgi bindëy kaay, ak lan lañ Kooy jafëndekoo.

Lii nak ay butel la, butel yi nak yu garab la, butel yapp nyun sen paket, butel yi nak nyingi ame ay ndox, ndox bi nak garab la, butel yu weex, amna butel yu fa nekk tamit si ganaaw nyu ngi ame ay kayit, kayit yi nak yu weex la, amna bu fa nekk tamit bu weex la am lu bula, butel yi yapp nyungi am ay binda, binda yi so ko jange, dangay xam li ban fasong ngi garab la.

Jigen bu taxaw def robu bu wex tiye pose ci loxom Benin loxom bi munko aagi way mungfa tiye lu xonxu kaname bi nak toti mo fêne mung ko defar bopu bi tamit toti mo feene wy mees la def mees bu njul def jarou bopu yu goodu ci kote bale rido bi rido bi socola

Palati weer bu wex ci berr palat bi nak njung fa def yapa munge saaf ci bori yapa bi njung fa def soble bu wex def tamit tamate bu xonxu plat bi nak njungko Tek ci souf

Jigéen bu wane ganaaw, poffé kawaram bi si diggë, si ganaaw nak, muñ fa def beenë leetë, jigéen bi nak, mu ngi sol mbuba. Mbuba bi nak, mbessenge, mbuba bi nak..am lu xoñxu, am lu werta, am lu bulo, am tamit, lu ñuul tamit.

Li nak ab cum la, amna bu nekka ci biir amna tamit, amna tamit bun gènnè. Bu nekka ci pakèt nak mungi ameh lu ñuul, pakèt bi tamit, pakèt bu ñuul, bun gènnè ni tamit mungi ameh lu ñuul, chat bi tamit bu ñuul la. Cum bi nak nung koy jafadeko sa mès su jahaso mun nga jël cum bi purr dèfar ko bem rafet.

Lee nak yoon la se kaw yoon be nak muge ameh aye motou amna motou bu neke ne way bobu tuti mu feng ak setou kay motou be nak bu nuul la bu neke nele tamin bu nuul la neet mugse biram benen be tamin bu neka se kanam muge ameh lu weex am tamin lu nuul se pege yoon be tamin muge ameh jumah jumah be tamin muge ameh lu weex am lu bulo ameh tamin aye kerr ak tamin aye neet tamin.

Lii nak kayiti xibaar la, kayiti xibaar bi nak amna goor bu nekke ni ak jigeen, nyom nyaar yapp nyun ngi def mbuba bu weex ak tubey bu nyuul, jigeen bi, goor bu neke ni tamit, mingi def mbubu bu weex, si kayiti xibaar bi tamit, mingi ame lu weex, ame lu xonxu, ame tamit lu verte, ame tamit lu bula, kayiti xibaar bi tam, mingi ame ay binda, binda yi so ko jangee, degaay xam li ban fasong kayiti xibaar, ak lan lenj koy jafandiko.

Jegain bu tonke muge sega letou mess se bopam be mess bu nuul leta ye muge tuda raw dajaleku se dega jegain be nak muge sol muba muba be nak muge ameh lu nuul am tamin lu weex se ganawam tamin muge ameh garab buneka muge ameh tamin xopp bu verta.

Lii nak weungh la, weungh bii nak njung kor tek cii khanka bu chocolat, weungh bii nak mungy ameh lu njull, am lu wekh, weungh bii nak mungy tuda kleh, kleh bii nak njung koi jeufandehkor sungh bugeh wiss pur degerre wala tamit sungh bugeh geneh weungh bu degerre tamit, amna njui jel kleh bii pur jeufandehkor kor tamit pur yombal legaye bii.

Li nak barabi palasi jangèè kai la talibeh yi nak am na ñu tóóg am na ñu taxaw. Talibeh yi nak ñu ngi dèf mbuba bu werta ci gór yi, ci jigeen yi tamit ñu ngi dèf mbuba yu werta, am na tam ku dèf mbàxna bu ñuul ci bópambi. Kenen ki nak kala bu wèèx la dèf. Jangalekai bi nak mugii taxaw we nale ku gór dèf mbuba bu sokola dèf tam tubay bu bula tamit.

Lee nak yoon la se kaw yoon be nak muge ameh motou bufa neka motou be nak muge ameh lu weex am lu nuul am tamin lu xonxo se ganaw motou tamin muge ameh aye neet yufa neka aye kerr am tamin aye garab se borr be nak amna jegain bufa neka muge def muba bu verte def kala bu xonxo se boram tamin muge ameh aye neeg am tamin aye garab tamin.

Lee nak ab chein la chein ne batt chein be nak nugku tek se mursu bu nuul chein be nak jegain ye nukoy jefaneku sun sanseh ba pareh pur refetal sen batt ye.

Fi nak berembi palaci jangex kai ay talibe janga ba parex nyu fi taxaw nyom nyep nak nyu nduru lung sol goor ak jigéen nyungi def mbuba bu ñuul nu jeel dara tam weka ko si kaw lu netex def tam mbahana bu nuul ak nyu neka fele si ganaw di setan.

Fi nak barabi palasi jangèè kai, fi nak ñénti talibeh jigeen ñu fi feeñ, ñu ngi dèf mbuba bu wèèx am lu bula, ñu ngi teyeh sèèn teré, Kenna ku feeñ ni mugi teyeh teré am bu wèèx ñing ko tèk ci tabull li xanxa. Am na tam yenen talibeh yu nèkka ci ganaw.

Jigeen bu tog defa mbopam bi karawam bi defa ku xonxu am tamit tuti lu weex jeel loxom bi def ko nee si bori geemen nyam bi sol mbuba mbuba bu chocola.

Fii nak, yoon la, si kow yoon bi nak, motto bu fa nekkë. Si kanami motto bi nak, mu ngi amee lu ñuul, amee tamit lu weex.si boori motto bi tamit, góor bu fa taxaw def tubooy bu bulo, def mbuba bu ñuul. Si peegë amee garab, amee ay kér.

Lii nak yoon la, si kaw yoon bi nak mingi ame moto, moto bi nak mingi ame lu weex, lu nyuul, si booram tamit mingi am sereeti mbam bu fa neka, goor moko nekk di dawal, mingi def mbubu bu verte, am tamit lu xonxu, mbubu bu xonxu, lu weex, am tamit saku si ganaawam, saku balit.

Li nak paket la paketti garap ñing ko teyeh ci loxo. Paket bi nak ñing fa def tamit xalèh. Paket bi nak mugii ameh lu wèèx am lu ñuul, am lu xonxu, am lu bula, am tamit ay bindi. Bindi so ko jangèè di ga xam ban fasung paket garap ak lañ koy jafandiko.

Lii nak bërëbu palaasi jangee kaay la, ay taalube yu goor ak jigéen ñoo fi neeka, taalube yu jigéen yi nak, am na ku def mbuba bu sokolaa, am lu bulo, kénén ki tam, mbuba bu ñuul am lu weex ,tek taabul bu séén kanam, mu ngi amee seen bindë kaay, ak seen ay tëëre tamit.

Lii nak ahb jaaru la, jaaru nopu, jaaru wiss, mung cii packetam, packet bu njull, jaaru yii nak gigain njee njur koi jeufandehkor, sungh soloh beh pareh pur rafetal sehn sanseh, pur rafetal sehn nopu bii.

Bagaas la, muy banta, banta bi nak, banti powder la, so powder yeah ba parè jigéen yi nu koy jafadeko purr masalè senn kanam bi. Banta bi nak ci kaw chat bi bu sokola la, banta bi tamit mungi ameh tamit lu ñuul, jigéen yi nyo koy jafadeko.

Lii nak picca la, picca bi nak mu ngi taxaw si banta, picca bi nak mu ngi am lu bulo, bët bi nak bët bu ñuul la, gëmënge ñi picca ni nak, dafa xoñxa,

Li nak yoon la yooni kèr yooni allaa yoon bi nak mugii ameh ay nit ñu fa nèkka ñu ngi dem ñenen tam nu ngee ñaw am na ku nekkee ni mugii ènu ci pega yoon bi nak mugii ameh tamit ay kèr mugii ameh ay garap garap yi nak ñu ngi ameh xop yu werta.

Lee nak aye packet len packet ak botel nuge tegu se taabul taabul bu weex packete garab botele garab botel ye nuge ameh lu weex packet be tamin muge ameh lu weex ameh tamin lu verte am tamin lu nuul packete nak nuge ameh aye beda beda ye soku jange daga ham le ban packete garab ak lanlenkoye jufaneku.

Fii nak, bërëbu palaasi...palaas boo xamante nii, jumaa moo fa neeka, ak tamit kër, jumaa bi nak, maraaj yi mu ngi am, lu weex, am lu werta, am tamit, lu bulo, si ganaaw tamit, ñu ngi amee ay garab, si ganaawi kër ki tam mu ngi amee ay garab tamit.

Lee nak keyete la keyete kebarr keyete kebarr be nak muge ameh aye neet am na kufa def lu weex teye tamin mursu bu am lu nuul am tamin lu weex keyete kebarr be nak muge ameh aye beda yu xonxo am tamin lu weex muge ameh tamin bulo am tamin lu nuul keyete kebarr be nak su jange beda ye daga ham le ban fosunge keyete la.

Ii nak bagas la bagasi gigen am pawder am setou am tamit panti pawder bunoi jaxase so defê pawder be pare am tamit rouch pawder Yi nak njogu ame lu njul rouch Yi tamit mugi ame lu xonxu gigen Yi njokoi jafandi ko pur am taat sen kaname Yi ak sen toune yi

Li nak kër la, ci kër bi nak ay nit nyo fi toog, gòor ak jigeen ku nekka mungi tè sabaram, sabar bi nak, sabar chosaan la, sabar yi banta leen ko dè defarè ak tamit dèrr nak ak tamit wënn. Dèrr nak am tamit lu sokola tamit. Ci senn kotè tamit mungi ameh tamit ay garab.

Li nak yonla ci kaw Yone bi nak saret mofi neka saret nak Goor Moko teya sareti mbam la mugi tahani ay mata ci alabi saret bi mongi am lu wert mungi ame tamit pano yu njoul Goor bi nak Goor bi nak mungi def Tobey bu njul def mbouba bu wex mugi am gigen bu nekeni mogi teyē kartong mungi def mbouba bu wex mungi def musor bu njul ci bopambi kote bi mungi ame ay garab

li nak neeg la si birr neeg bi nak mongi ame togu bu fa neka am lu weex lu nuul am tamit lu cxocola mongi ame tamit tabul bu fa neka am ku weex benen bi tamit almwor bu ndaw kaw am lu nuul am tamit seetu kai si kaw am lu nuul am tamit lu weex.

Lii nak weungh la, weungh bii nak mungy tuda kleh, kleh bii nak mungy ameh lu njull, kleh bii nak njung kor tek fu njull, kleh bii nak njung kor jeufandehkor sungh bugeh wiss weungh bu degerre wala tamit sungh bugeh geneh tamit weungh bu degerre, mun neh njur jel kleh bii jeufandehkor koh pur yombal legaye bii.

Lee nak yoon la se kaw yoon be nak muge ameh motou bufa neka motou be nak se kanam lu weex la y se ganaw muge ameh lu nuul am tam lu xonxo muge ebb aye saku yu weex muge ebb tamin aye kanka tamin almowar yu ndaw se kaw motou be tamin se pege yoon be tamin ameh aye kerr ak tamin aye garab.

Fi nak aala la si birr aala bi nak ay garab len fi gii aala bi nak mongi ame xoop yu verta mogi ame botale bu fa tegu tamit mongi ame lu bulu coberr bu bulu fofu tamit mongi ame ay xerr yu fa tegu tamit.

Li nak berembi palaci leke kai la ak naane kai wai si siwo len fi tek siwo bu bulu nyun fa gii garab si diga bi garabi nak mongi ame lu xonxu si kote bi tamit nyun fa tek naari togu togu yi tamit mongi ame lu nuul togu yi nyun len tek si xana yu cxocola si kote bi tamit geeg mung fa.

Lii nak pakketi garab, ñung ko tiye si loxo, pakket bi nak, mu ngi amee lu weex, am lu bulo, am lu xoñxu, am tamit lu nétté. Pakket bi nak, mu gi am ay bindë, bindë yi soo ko jangee, da ngaa xam ban fasoñgi garab, Wala ban fasoñgi pakket la, ak lan lañ Kooy jafëndekoo.

Li nak nèk la ci digi nèk bi nak mugii ameh ay tóógu yun fa tèk, tóógu yi nak tóógu yu sokola la, si kaw tóógu tamit mugii ameh ay ngegenai yu ndaw yu fa nèkka, ngegenai yi tamit ñu ameh yu sokola ak lu ñuul. Ci digabi nak ñing fa tèk tabull, tabull bi nak mugii ameh tamit lu ñuul tamit.

Goor ak jigeen, goor bangi toog, jigeen bangi tahaw jal beneen loxom bi aj ko si goor bi, jigeen bi nak mingi sol robbu, robbu bu nyuul, way tamit mingi ame tamit lu weex, am tamit lu nete, tiye poset, def musoor bu nyuul, defar kanam bi, goor bi nak mingi def xaftaan bu nyuul, def dalle yu nyuul, jam baat bi, mingi ame tamit lu nete tamit.

Palas boxamne walekay la souna ak gerte ak malo Goor nofineka njati Goor njuge soti gertebi njawe wall walekay bi nak mugi ame lu wert goor bi tamit mugi ame laket bu socola la goor bi nak mungi def lu njul ak lu socola

Li nak barabi palasi bal le kay la ñaari gór ñu fi nekka, Kenna ki mugii bot benen gór, ñap ñu ngi siiñ, ñom ño niro sééni yirèh bal le kay. Yirèh yi nak mbuba mugii am lu werta, am lu netteh am tamit lu xonxu, tubay bi tamit mugii am lu werta am lu Xonxu am tamit lu am lu netteh tamit.

Li nak kayiti xibarr la, kayiti xibarr bi nak mugii ameh ay gór mugii ameh tamit jigeen bu fa nekka. Ñaari gór yu nekee ni Kenna ki mugii sol mbuba bu sokola benen mbuba bi nak mugii am lu xonxu am tamit lu wèèx. Kayiti xibarr bi tamit mugii am lu xonxu am lu wèèx am tamit lu bula am tamit ay bindé, bindé ya yi so ko jangèè di ga xam li ban fasungi kayiti xibarr la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak lekka la lekka bi nak mugii tuddu banana banana bi nak dañ ko ajj ci garap bi ñing ko tèk fi banana bi nak mugii ameh lu netteh ci garap bi si cet bi tamit mugii ameh tamit lu werta mug fa ñing ko tèk fu wèèx.

Lee nak meremu plase balekaye la ak dawekaye nyete goor nufe neka kenake nak bal be mug se lohom be koku nak muge def muba bu weex am lu nuul am tamin lu xonxo am lu verte def tubaye bu weex am lu nuul kenenke tamin muge def tubaye bu xonxo muba be nak muge am lu weex am tamin lu xonxo am tamin lu neteh am tamin lu verte amna ku neke nee def tubaye bu nuul muba bu neteh.

Lee nak leka la leka be nak muge tuda guru guru be nak mugse panam be pan be nak aye hopp nufa neka hopp ye nak ameh lu nuul am tamin lu sukola guru ye nak amna lu xonxo guru yu xonxo amna tamin guru yu neteh muge ameh tamin lu sukola tamin.

Lii nak palaat la, palaati wén, si birr palaat bi tamit, ñung fa def ñeenti palaat, palaati weer yu weex, beenë palaat beenë palaat bi mu ngi am bisaap buñ defar ba pare, bénen bi tamit mu ngi am sossi buleti kaané, bénen palaat bi tam, ñug fa def soraas, yu werta,

Jigeen bu taxaw oodu malan ni leepbi malan bi nak mogi ame lu vert mogi ame lu weex mogi ame lu bulo jel tamit loxombi tamit mogi ame ab nhaax jel tamit chain tamit def ko si batam bi jel tamit jajali si ndegam defar kanambi def mess si bopam bi taka musuwar bu nuul taka petaw yu weex.

Fi nak pakèt la, pakèt yi lekka la, pakèt yi nak mungi ameh lu honku, nungi ameh lu nètè, ñungi ameh lu ñuul. Pakèt yi tamit nungi ameh ay binda. Binda yi soko jàngay daga hamli ban fasungi pakèt la wala ban fasungi Lekka la ak lan leen koy jafadeko.

li nak yoon la, si kow yoon bi nak, mu ngi am ay otto,..am na otto bu nekee nii, otto bu ray, mu ngi amee lu nyuul, am lu weex, am tam lu xonxu, am na yeenen mottonyu neeke si ganawwam nyu ngi taal. Am na otto bu neeke nii nak, oto boop mu ngi ubbey ku, am pono yu nyuul, si peegu yoon bi tam mu ngi am ay keer.

Fi nak palas la, palas bo xamanteni ay banta lèèn fi gi, mu nèkka ay garap bi mango, garap bi orans, garap bo manti xelat ñing ko fi gi. Ci ganaw nak ñing ko defaree ay banta, ci koteh baleh tamid yoy tam ñing fa def ay banta garap ño fa nekka. Ci koteh baleh tamid mugii ameh ay kèr.

Li nak ab jaru la, jaru loxo, jaru baram, jaru bi nak ñung ko tek si morso bu ñul. Jaru bi nak jigéen ño koy jafandeko suñ sanseh ba paré, refetal sen baram yi.

Lii nak aiiy borl la, borl bii nak aiiy lehkah njur fa neka, borl yii nak borli wekh la njung kor dehpah, benen bii nak njung kor tiyeh cii lokhor, njung fa teii keit, keit bii nak keit bu wekh la, binda fa turi lehkah bii, binda fa tam njek bii njatala njung kor tiyeh cii lokhor nitt yenen yii njung kor raanzaleh coteh behleh.

Li nak nage la ci digi nege bi nak nong feke come nome bu njul la nong koi jafadiko sousa bmees bi jaxso man nga jal come bi pur defar ko nong ko tek fofu bu sokola

Lii nak plass la, plassi chosan, yy fii nak aiiy jaasit njur fii neka, jaasit yii nak njungy teda, amna gorre bu nekeh nii ku takhaw cii sehn bohrre, gorre bii nak mungy def mbuba bu vert, mungy def tamit daalah yu njull, mungy takhaw, mungy sehgah dii lal jaasityi.

Li nak pèl bu ndaw, pèl li wèn, pèl bi nak nung ko dapa. Pèl bi nak ci ganaaw mungi am lu sokola, am tamit lu ñuul mungi am tamit kayit bu ndaw bun fa tayè bu weeh am tamit lu sokola. Boppu pèl bi tamit bu ñuul la tamit nung ko tekk tamit fu ñuul.

Li nak neeg la si digi néeg bi nak nyu fa tek siwo siwo foleh siwo bi nak mogi am lu bulo siwo bi nak mun na neka siwo naan nee kai muna neka tamit siwo sangukai mun nga fa dencha tamit cash bagass yu sewi siwo tamit mogi ame ti tiyeh kai tiyeh kai bu wun bu nuul.

Butèèl la butèèlli garap butèèl bu ñuul. Butèèl bi nak ci ganaw mugii ameh kayit, kayit bi nak mugii ameh lu wèèx am lu ñuul am tamit bindé yu xonxu am tamit lu sokola. Butèèl bi nak mugii ameh ay bindé, bindé yu so ko jangèè di ga xam li ban fasungi butèèl li garap ak lan lañ koy jafandiko.

Lee nak meremu plase jagekay la jegain mufe tahaw muge def lu bulo amna ku neke nee tamin muge jel lohom be rek mu feng num nyarr yep nuge teye packete nyari packet packete nak packet yu verte la muge ameh lu bulo am lu weex am tamin aye beda beda ye soku jange daga ham le ban fosunge packet la ak lanlenkoye jufaneku.

Ak dala hale yu jigen am kawar bu wekh ak socola mung si suf

Li nak xaalis la mung ko tiye si baram xaalis bi nak xaalis bu yaga la suun ma'am yi nyu don jefendeko xaalis bi xaalis bi nak xaalis bu chocola la si diga nak nyung fa def lu melni gerte.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak mungi ameh lu bulo, mungi ameh lu nètè, mungi ameh tamit lu ñuul.

Li nak mandarga la mandarga bi nak mongi ame ay binda yu nuul mandarga bi tamit mongi ame lu netex mongi ame tamit lu bulo si biram tamit mongi ame cass bu fa neka mongi am lu nuul mongi cass bu xonxu mongi ame tamit binday bu fa neka tamit mandarga bi tamit mongi ame tamit robe kai tamit.

Palaas la boo xamantene, taabul bu mu fa nekk, taabuli xaagxa, si boori taabul bi tamit mingi am nyaari toogu yu fa neka, toogu yu guddu, tooguy xaagxa, nyom nyapp nak kuloor yu sokola la, si kote bale tamit mingi ame tam lal bu fa neka, lal tamit ay xaagxa lenj ko defare, lal bu sokola, mu ame tamit si bale yu fa neka, nyun fa def ay saku tamit, benneen kote bi tamit nyun fa wer tamit ay bunta.

Lii nak, bërëbu palaasi jangee kaay la, ay taalube yu jigéen ñu fi taxaw, taalube yu jigéen yi nak, ñom ñéép, ñoo niroole luñge sol, ñu ngi def mbuba bu bulo, am lu weex, am na ku nekkë nalle, def tamit kaala bu bulo, maraaj bi nak, mu ngi amee lu sokolaa, am lu nétté, am tamit, lu werta, si kotte bale tamit, mu ngi amee, garab.

Lee nak meremu plase balekaye la aye goor nufe neke way fee kenake mu gena feng muge sol yere balekayam be muge def nak muba bu nuul am tamin lu xonxo am tamin lu weex kenen ke tamin kuneke ne koku tak tuti mu feng neet ku weex la muge def mum tamin muba bu xonxo am lu nuul am tamin lu weex ku fenye ne tamin mum tamin lol la sol.

Lii nak ay kayiti xibaar la, kayiti xibaar bi nak mingi ame goor, ak mingi ame tamit jigeen, am na jigeen bu nekke ni ak goor, nyingi def mbuba bu weex, jigeen bi def mees, def tamit tubay bu nyuul, goor bu nekke ni, def mbuba bu weex, kayiti xibaar bi tamit mingi ame binda yu xonxu, mingi ame lu nyuul, mi ngi ame tamit lu verte, mingi ame tamit lu weex, kayiti xibaar yi sdo ko jange di xam li ban fason ngi kayiti xibaar ak lan nga koy jafandiko.

Lii nak am jigeen la, jigeen bu taxaw, def robbu, robbu bu vert, tiye poset tam bu weex, def jaaru baaram si loxom bi, def ceen bu weex, si baatam bi, mbuba bi nak si baat bi mingi ame lu weex, dafare kanam, def mees si bopam bi.

Lee nak lohou la lohou be nak muge teye packete garab packete garab be nak haleh tamin mugfa packete garab tamin muge ameh lu weex am lu nuul am tamin lu bulo am tamin lu xonxo tamin se packet be.

Lee nak nyare pecha nufe neka pecha ye nak nyare yep nuul la sen borr tamin nugfa tek tamin muru bu fanan borr bole nugfa tek saku saku be nak muge am lu weex muge am tamin lu bulo tamin.

Lii nak barabu palaas si jangekaay la, ay talibe nyo fi toog, goor ak jigeen, nyun ngi toog, goor gi nak mingi def mbuba bu bula, tubay bu nyuul, jigeen bi tamit amna ku fa def kaala bu nete, def mbuba bu verte, keneen ki tamit mingi def mbuba bu bula, am tamit lu weex, amna nyu neeke kote bale, taabul bi nak mingi ame lu verte, mingi ame tamit lu weex.

Li bopu Goor la bopu bi rek mo fenge ak diw bi mugi defar kawaram bi nak am bénen bopi Goor bu neka ci ganaw bpubi rek mo fenge ak diw bi kawar bi tamit dafar ko kawar bu njul

Li nak ap daala la daal bu nuul dàala bi nak mogi am bomm yu nuul si bori bomm yi nak mongi am lu weex dàala bi nak nyun ko tek fo weex daala bi nak goor mung naku jefendeko jigeen mung naku jefendeko.

Lee nak meremu plase jagekay la talibeh yu jegain ye nufe tonke ak sen jagalekate be talibeh yu jegain ye nak nuge def muba bu weex amna tamin kufa def kala bu weex kenen ke tamin muge def kala bu bulo kenenke nak kala bu nuul la def jangelekat be nak muge def roubu mazing muge ameh lu verte muge ameh tamin lu nuul amna talibeh bu neka nee muge ekate lohom be.

Lii nak yoon la, ci kow yoon wi nak, am na motto bu fa neeka, motto bi nak mu ngi am lu xoñxu, mu ngi am lu weex am tam lu ñuul. Boori motto bi tam mu ngi am ay taalube, ku nekka mu ngi def mbuba bu weex,...am lu bulo, peegë yoon bi tam, mu ngi am, ay kér, ñu ngi am tamit ay garab, am ay nit.

Lii nak barabu palaasu ballekaay ak dawekaay, way fi nak goor ak jigeen, nyo fi tahaw, nyingi tiye bal bi, goor bi nak mingi def mbuba bu verte, def tubay bu nyuul, def mbaxana bu weex, am lu xonxu, bal bi nak bal bu nete la, am lu bula, jigeen bi tamit mingi def mbuba bu nyuul, tubay tamit bu nyuul la, mingi ame lu weex, am tamit lu nekke si kotem bale tamit,

Li nak pañe la, pañe bi nak bant lañ ko defaree. Pañe bi nak pañe bu sokola la, si suuf tamit mugii ameh lu xonxu, si bóri pañe mugii ameh ay tóógu, tóógu yi nak ñu ngi ameh lu wèèx mugii ameh tamit lu ñuul.

Li nak siwo bu weex la si birir siwo bi mogi ame benen siwo bu ndaw bufa nekka mogi ame suuf nyu fa gii tamit garab garab bi nak mogi ame cop yu vertah garab bi tamit mogi ame tonturr tonturr yi nak bu xonxu la mogi ame tamit lu nete tamit si boram tamit mung fa am benen bung fa gii.

Lii nak kayiti xibaar la, kayiti xibaar bi nak mu ngi am ñaari nit, góor ak jigéen, am na góor bu neekë nii, mu ngi def xaftaan bu sokolaa, mbaxana bu sokolaa, jigéen ... kayiti xibaar bi... bindë yu xoñxu, kayiti xibaar bi tam, mu ngi amee lu weex, mu ngi amee lu bulo, mu amee tamit lu werta

Lee nak manargal la manarga be nak muge ameh lu xonxo muge ameh tamin aye beda yu weex beda ye soku jange daga ham le ban fosunge manargal la ak lanlenkoye jufaneku.

Jigéen bu toog mungé nyaw, limoy nyawe nak lu ñuul la, teko si tabul bu socola def mbuba bu xonxu, def mes si boppambi mu ñul, mbuba yu nete tamit bu weex la, mbesen bu moy nyaw nak mingi ame lu weex, mingi ame tamit lu bulo tamit.

Lii nak mbuba bun wehkah, mbuba bii nak mungy ameh lu njull, mungy ameh tamit lu wekh tamit.

Lii nak berabu palaasi bo xamantene ay lekk lenj fay jaay, ak ay naan, nyingi ransele fi ay pot, tamit ak paket, si pot yi amna lu werta, amna tamit lu nete, si paket yi tamit, amna lu weex, amna tamit lu bula, waay fi nak amna goor bu fi tahaw, mingi def mbuba bula, tubay bu bula, mingi tiye saku malo, saku malo bi tam amna lu bula, am na lu weex, amna tamit lu verte.

Jigeen bu taxaw sol roba haar si kanam robu bi nak mogi ame lu xonxu mogi ame tamit lu chocola je nak bena lox bi def ko si ndegam bi defar kanambi defar mbobam bi def fa mess defa tamit lu weex lu hamanteneh moi refetal sol daala tamit daala yi tamit lu weex mung fa tamit.

Lii nak mandarr gah la, mandarr gah bii nak mungy ameh lu njull, mu ameh lu khonku, mungy ameh lu wekh, mungy ameh tamit lu vertue.

Lii nak paketi garab bu daagi la, garab yi nak nyun ko teg si kaw paket bunj daagi, nyun fa gene nyaari per, garab, nyaari per yu des nak, mingi ame lu xonxu, ame tamit yu nete, payeti garab bi si bopam tamit, mingi ame lu nete, mingi ame lu weex, mingi ame lu xonxu, mingi ame lu nyuul, mingi ame tamit lu bula tamit.

Lii nak butel la, butel bu weex, mingi am kubeer bu weex, butel bi tamit si ganaaw mingi ame kayit, kayit bi tamit mingi ame lu weex, am lu nyuul, mingi ame tamit ay binda si ganaaw, binda yi so ko jangee, dangay xam li ban fasong butel la ak lan lenj koy jafandiko.

Li nak ap lam la lam mi loxo lam bi nak ñing ko tèk ci morso bu wèèx lam bi nak jigeen yi ñu koy jafandiko sin sol lo ba paré purr refetal sèèn sanseh.

Jigeen bu taxaw sol roba bu bulu jam baat bi am lu bulu am lu weex def musur bu bulu jel bena loxombi agg ku si kaw bopam bi teye poset so loxom bi.

Lii nak pakete la, paketi lekka ñung len rankseleh. Paketinak am na bu fa am lu vert, bu bulo tamit mungfa, bu xonxu tamit mungfa, mungi ame tamit lu weex. Paketinak ñungi ame ay binda, bindayi soko jange danga xam li ban fosongi lekka la ak lan lenge koy jefandeko.

linak nege la nege bi nak paregut way buneke ni nak parena mugi am maragi am lu socola am lu njul buntabi nak wani bu wex mofaneka

li nak merem palaci football le kai la ay goor nyu fi taxaw nyenen yi nyugi sega goori nak nyum yepa nduru lun sol be des bena goor koku nak mogi def mbuba bu xonxu tubay bu xonxu mbuba tamit mogi ame lu weex nyu des nak sen mbubai tamit lu weex tamit

Lenak madagal la madagal bi nak mu gi ameh lu bolo mugi am lu nette mugi ameh lu honha mugi ameh lu weex mugi ameh tamit lu verter mugi ameh lu nul.

Fee nak meremu plase balekaye ak dawekaye fee nak aye goor ak jegain nufe tonke jegain ye nak nuge def muba bu weex goor ye tamin amna nufa def muba bu weex tubaye bu xonxo amna goor bu neke nee mum tam muge def muba bu weex muge def tamin tubaye bu bulo amna ku neke nee tamin muge def koku fenug bu bakh muge def muba bu weex muge ameh lu nuul ak tamin tubaye bu weex se sen ganaw nak muge ameh aye kerr ak aye garab.

Li nak mandarga la mandarga bi nak mongi ame lu bulu mongi ame tamit lu weex mongi ame tamit ay binda binda bindai nak soko jangex da nga xam li ban fosongi mandarga la ak lan len koi jefendeko.

Lii nak berabu palaasi jangekaay la, ay talibe yu goor ak yu jigeen nyo fi nekk, amna talibe bu jigeen bu nekke ni, mingi ame teere bi, mingi def mbubu bu bula, teere bi nak mingi am lu xonxu, am lu nete, amna tamit ku tooge ni, mingi jal teere bi def ko si taabul bi, mingi def mbuba bu bula, keneen ki tamit ku toog booram, mingi def mbubam bu nyuul, am tamit lu weex, si goor yi tamit mingi def mbuba bu bula am tamit lu weex.

Lii nak ahb daalah la, daalah bu njull, daalah bii nak gigain munakoi jeufandehkor, gorre tamit munakoi jeufandehkor tamit beh teii.

ap palas la bo hamne ay leka lanufijay finak ay butal nofineka ay pot ak ay paket paket yu neke ci kawnak mugi ame lu wex am lu bula am lu xonxu yenen yu neka ci soufe tamit njougi ame lu weert am tamit wex am atamit lu nete potyi tamit mugi am lu wex am tamit lu nete

Néeg la si digi néeg bi nak mongi ame taabul tabul bu xonxu mongi ame tamit togu bu xonxu tamit tabul bi tamit amna lu neka si digi bi lu weex si kote bi tamit mongi ame almuwar almuwar bi nak mogi am lu cxocola redui tamit reoldo yu weex nyun fa redo yu cxocola tamit nyun fa.

Li nak neeg la neeg bu kawex y neeg bi nak pere wagud mongi dess si kaw yangeh giss wenyi weng yu nuul nyun fa weng yu weex nyun fa si ganaw keur bi tamit mongi ame ay xoob bu werta la.

Li nak palac la palac bu yaga la suun ma'am yu nyufi dekon giss nga neegi nyugi nee sax nyugi danu woli keseh nyufi neka segey ak tamit banta yi si ganaw tamit mogi ame tamit ay garab garab yu verta suun maam yi nyufi dekon.

Kayiti xabaar la, kayiti xibaar bi nak, mingi ame goor bu fa nekkk tamit ay jigeen, nyom nyaar yapp nyingi sol mbuba bu weex, jigeen bi mingi def mees, def tubay bu nyuul, am na goor bu neke ni, def mbuba bu nyuul, am lu weex, si kayiti xibaar bi tamit, mingi am lu xonxu, am lu weex, ame tamit lu verte, am tamit lu bula tamit, am tamit ay binda, binda yu so ko jange, dangay xam li ban fason ngi kayiti xibaar la.

Lee nak yoon la se kaw yoon be nak muge ameh motou bu nuul bufa tahaw amna tamin motou bu neke nele se koteh bale muge am lu nuul am lu weex se bore motou be tamin neet mugfa ku goor muge def tubaye bu nuul muba bu xonxo mbaxana tamin bu xonxo se pege yoon tamin muge ameh tamin aye garab tamin.

Lii nak pot la, cii birr pot bii nak meww mofa neka, cii ganaw pot bii nak njung fa deff gaal, gaal bii nak mungy ehbb aiiy nitt, pot bii nak beh tei mungy ameh tamit aiiy garab, garab yu vertue, pot bii tamit mungy ameh lu wekh, am lu bleu, am tamit lu nehteh.

Li nak wènn la, wènn bi nak mungi tuda kèlè. Kèlè bi nak mungi ameh lu ñuul am tamit lu vert amna lènn lu nekka ci boram tamit lu nètè. Kèlè bi nak nung koy jafadeko sin bi gay wiis lu degar wala tamit sunn bu gaye gènni tamit lu degar mun na nyo jël kèlè bi purr jafadeko.

Li nak lekka la lekka bi nak mugii tudda bitta kola, bitta kola yi nak yu brown la way am tamit yun fa xolli yu wèèx la, bitta kola bi nak ñing ko tèk fu wèèx .

Gigeen bu taxaw sol róbbu bu xonxu teyeh poss ci loxom bi dèf lam loxo dèf tamid cèèn ci batam bi defarr kanamam bi defarr bópambi dèf fa més mugii smile tamid.

Fi nak goor ak jigéen nyufi taxaw jigeen bi nak mogi jeel loxom bi tek ko si dene goor bi goor bi nak mogi sol xaftan bu bulo jam baat bi def ko lu bulo jigeen tam mogi def roba bu bulo def chain si batam bi defar kanambi def mess bu chocola.

Lee nak sall la se birr sall be nak muge ameh aye toogu toogu yu nuul se dagabe tamin muge ameh taabul taabul bu nuul se benen taabul be tamin nugfa tek lampa lampa be tamin bu nuul la muge ameh tamin lu weex tamin.

Li nak neke la ci ber neke bi nak mugi ame lal lalbi nak ci soufe socola la ci kaw lal bi njung fa lal darab wex am lu net am ci kawam lu bula am gegenai yu ndaw yu wex bu nete tamit mung fa ci boram mungi ame armuwal bu ndaw njung fa def lampa

Jigeen bu taxaw wone ganaw deff mess si bopam bi mess bu nuul sol roba roba bi nak mongi ame lu weex mongi ame tamit lu verta fum taxaw tamit si marag bi ame tamit lu xonxu am tamit lu nuul.

Jigéen bu tahaw def dagit, sipa bi nak mungi ameh lu bulo, am lu weeh, mbuba bi tamit mungi ameh lu bulo am tamit lu sokola. Takk chenn ci bataam bi tè puss def jaaro baram, def tamit lam loho, def mèss ci boppam bi, defar kanamam bi. Ci boram tamit mungi ameh ay toogu yu ñuul, am tamit taabul bu weeh tamit mung fa

Lii nak bool la, bool bi nak, booli fooli la, booli walekaay la, si digg bool bi nak, mingi ame wenj, wenj bu fa neka, wenj bo xamantene, bo dugale lu buga wal mu koy mokal, muy kane, muy soble, lo monti xelat rek, mung na koy wal, muy mango, muy banana, lo muti am rek, mangu koy nyaw pur wale ko si bool bi, pur yobale sa ligaay.

Li nak barabi palasi bal lee Kay la ñaari gór ñu fi taxaw way Kenna ki mo gennè feeñ ku buga jél loxom bi teyeh bal bi ko ku nat mugii dèf mbuba bu netteh ak lu ñuul am tamit lu xonxu tubay bi tamit tubay bu netteh la am lu ñuul ku nekka ci bóram tamit mugii def tubay bu ñuul mbuba bu bula ak tamid ñu nekka nale ci ganaw di sèètan.

Li nak loxo la mugii teyeh paketti garap, paket bi nak dañ ko dajj be paré ci ganaw paket bi tamit ñing fa def nit, paket bi tamit mugii ameh lu bula ameh tamit lu ñuul ameh tamit lu wèèx packet bi nak mugii ameh ay bindé bindé yu so ko jangèè di ga xam li ban fasung paket la wala ban fasungi garap ak lañ koy jafandiko.

Boopi jigeen mongi tog laytu konduro yu xawa dija nee konduro poff si diga deff nopam bi jaaru wess bu em.

Linak tarela ci ganaw tare bi mugi am ay talibelen ak jangale kat talibeyi amna kuci took ci DiGa amna ku took ci kotebi talibelen bi nak bungi def mbouba bu wex ak toubey bu njul jangalekat bi tamit bubsm bungi ame lu bula ak lu wex ci tare bi mungi am lu nete ak lu bula am tamit lu wex

Li nak garab la garab bi nak mungi ameh hubyi verte kawam tamit mugi ameh tamit ai tontor, torntor ti tamit mungi ameh lu wheh mugi ameh tamit lu nyul tamit.

Li nak yoon la ci kaw yoon bi mu ngi ameh moto, moto bi nak am na ku nekka ci biir, moto bi nak mugii ameh lu netteh am lu ñuul am lu wèèx. Ci pega yoon bi tamit mugii am ay kèr am ay garap am na nèk bu nekee ni, ñing fa wéka yirèh, yirèh yi tamit am na yu wèèx, am na tamit lu ñuul am na tamit lu xonxu tamit.

Li nak keur la si birr keur bi nak jigeen mung fa tog togu xanxa jigeen bi nak mongi tiye tere mongi sol mbuba bu nete boot saag si kanaw bu nuul def bopam bi mess bu nuul def daala yu nuul si ganaw keur bi tamit mongi ame tamit ay garab.

Goor gu toog si kpw lal, la bi nak, nyung fa lal darab bu weex. Goor bi nak, mu ng sol xaftaan, xaftaan bu weex, nyu gi jam baat bi, jam bu nette, mu gi def mbaxana, mbaxana bu sokolaa, si ganaawam tamit, mu ngi am ab nyax, lu weta tamit mung fa, lu weex tamit mung fa.

jigen bu taxaw sol robu robu mungi gumu roba bi nak bungi am lu nete am lu xonxu am tamit lu wex musor bi nak musor bu xonxa la mhgi dafar kanamam bi tounjam bi mung fa def lu xonxu mungi hamu